Mobal moni niŋbu ka so kana ŋun kana maa o yɛla kante daliya n ʒia ka redi redi ka di gabi ka yelo yelo ka di gabi mobal moni maa lana ka o gbibi laɣari o nuuni ka ga woochi ka fooni nima anahi ka di pa teebuli zuɣu.

Silimiin gbampiɛla mini gbansabla n ʒɛ kum gbini ka Silimiin gbampiɛla maa nyɛ bibaa ayi ka ye daliya sabla ka gbansabla maa me nyɛ niriba ayɔbu ka gbansabla maa niriba anu ka bɛ zaa ye daliya sabla ka linjin'doo ʒeya ka ŋmaligi o nyaanga n zaŋ bahiba na.

Mɔɣuni binkobri n chaŋ mɔɣulini n ti nyuri kom ka silimiinsi duhi bɛ loori na n ti zaya n lihiri ba wɔbri ayi mbaɣi loori maa wɔbsabla ka woliga mini o bihi nyuri kom.

Silimiin ninlihiriba n kpɛ moɣuni bɛ zila loori puuni ka jangbini mini gbuɣinli ka bɛ ʒɛya ka jangbini maa doya ka yaagi o noli ka gbuɣinli maa mee ʒɛya ka gbansabinli zaɣa gba pahi silimiinsi maa zuɣu.

Kom duɣubu shee ka kpikpali tihi zaɣa waɣala waɣala n ʒɛ kom maa gbini ja penti zaɣa piɛla piɛla ka paɣa so naanyi ʒi kuɣu zuɣu ka ye bini sabinli ka zaŋ o nuhi n tabi o jirili ka pam n bahi o tooni.

Gbansabla paɣaba mini dabba n gbibi maʒini n lihira maʒini maa tooni bidibila dabmi ka ye daliya piɛlli boɣuwaɣala ka so dɔɔni ka piri namda sabila ka gbibi maʒini maa.

Silimiin dabba mini paɣaba n to ayirimo ka so za bɛ tooni ka gbibi yeduhurigu ka yeduhurigu mali bin gbilli ka bini mulli be di puuni ka o yeri salo maa yɛltɔɣa.

Duu puuni nachintɛri ka kuɣusi ʒeyaka santa teebuli zaya ka santa teebuli maa nye zaɣa piɛlli ka gilaasi tam di zuɣu ka koliba bihi ayi tam santa teebuli maa zuɣu ka filaawa biɛni.

Paɣaba ni bihi n zori yaakooro ka ʒiri taha mini niɛma ka sona pa taha maa zuɣu ka kpabi bia bɛ nyaanga ka bia yino bini tabi o shee ka bia yino mi gba gbibi bini o nuuni.

Gana jintoriba duu ka noonbihi ayi n gbabya n tabi tanʒee ka polin so be teebuli maa gbini ka linjima nima maa kpɛna ka shɛba ye daliya piɛla ka pili zipilti.

Gbansabla n to ayirimo n guura ka shɛba ye daliya piɛla ka shɛba mi ye daliya sabla ka shɛba piri namda muna ka bipuɣimbila be bɛ tooni ka pili zipili buluu ka gbibi binpiɛlli o nuuni ka so jinjiɛm woɣinli ka buɣum be bɛ nyaanga n dira.

Musulin nima n laɣim zaya ka so wuhiri ba ŋun wuhiri ba maa o yela zabba piɛlli ka pili zipil piɛlli ka mali teenkob'piɛlla la ban gba mee zaya maa ka bɛ ye niɛn piɛla ka zaŋ bɛ nuhi m muɣi bɛ maŋsi n zaya n kpahinda afa maa ni wuhiri ba shiem.

Daani ka Silimiin paɣa ʒɛya ka biri namda piɛla ka nyaɣi baaji sabinli ka ʒɛ loori gbini ka loori maa puuni niɛma biɛni niɛn piɛla biɛni ka filaawaasi nima biɛni ka loori maa mali gbali piɛla ka tihi biɛni ka bɛ zaŋ baaji nima yili tihi maa.

Pali maaniba anu m be palli yaɣali m maani palli ka loori ʒɛ bɛ nyaanga ka so ʒɛ loori maa gbini ka so mee kuriya ka gbibi soobuli ka ye daliya buluu ka niriba ayi gbibi maʒini.

Tingbana zuɣuri tuuta nima n yili kuri piɛlla ka tuuta nima maa shɛŋa mali zaɣa sabla shɛŋa mali zaɣa piɛla ka shɛŋa bombo ka shɛŋa nyɛ saŋmariti kala nima shɛŋa nyɛ zaɣa ʒehi.

Gana jina duu niriba paɣaba mini dabba dabba maa yela niɛn waɣala ka nyɛ zaɣa piɛla ka ye kootu sabla ka di nyɛ boɣawaɣala ka teebuli ʒɛ bɛ sunsuuni ka maʒina pa bɛ teebuli maa zuɣu.

Lora tabibi duu ka lora nima maa pampa taba zuɣu ka zaɣa ʒee pa zaɣa dozim zuɣu ka so naanyi ʒemmiri lora nima maa so ʒɛ n tabi dikpini ka ye kootu sabinli.

Paɣa kpema n ʒi binwola gbini ka tabi o jirili ka ye daliya ka pili zipilgu ka so jinjiɛm ka di ŋmani lukui ka moonsi ka di be piaɣuni ka paɣa kpema maa lihiri li.

Silimiinsi n kpuɣi loori n chena n ti yi wobri ayi zuɣu moɣuni ka yino maa ʒɛ bɛ tooni ka yino maa mee bɛ bɛ nyaanga ka wobri maa nyɛ zaɣa sabila.

Palli zuɣu ka lora chana loori piɛlli n ʒɛya ŋɔ loori ʒee mee gba n ʒɛya ŋɔ ka mali gbili sabla ka loori sabinli baɣi o ka jirambisa ʒɛya jirambisa maa nyɛla buluu.

Gbampiɛla paɣaba mini dabba ka bɛ ŋmaari wobri foto ka wobri maa nyɛ zaɣa sabla ka zaɣa bihi be wobri maa puuni ka bɛ ʒɛ loori gbini ka so yoogi loori maa dundoli ka bɛ Sheba so jinjiɛm sabla.

Silimiin bila n do duu ka o zaŋ loranima m piɛmpe taba n diɛmda ka la n doya ka so jinjiɛm waɣinli ka lora nima maa sheŋa nyɛ taapu taapu kala nima maa buluu biɛni ka waati biɛni.

Matuuka yiɣirigu shee ka niriba ka niriba kana ni bɛ ti yiɣi ka Sheba so jinjiɛm sabla ka Sheba mee ye daliya piɛlla ka bɛ zaŋ bairiya kuriti n zali ka baaji be baasiketi ni baaji maa nyɛla baaji sabinli ka mtn bini tabili ka nyɛ zaɣa dozim.

Silimiin gbampiɛla n tiri kpaŋmaŋ pini ka kpaŋmaŋ pini maa nyɛ loori sabinli ka filaawa pa loori sabinli maa zuɣu ka bɛ niŋ mia ʒee n lo loori sabinli maa nyɛɛ.

Silimiin gbampiɛla m be palli zuɣu ka shɛba gbibi tuuta nima ka tuuta maa sabbu nyɛla n ŋɔ zaɣa piɛla ni zaɣa ʒehi so naanyi gbibi kpa yelo n zaŋdi wuhiri afa so ninkurugu ka o mi ye daliya ka di taɣali taba.

Silimiin gbampiɛla ayɔpoin m be bɛ tabibi duu ka bɛ ye niɛn piɛlla ka so ʒi maʒini gbini ka lara ka bini buluu ka di pa teebuli zuɣu ka bini piɛlli ka di gba pa teebuli maa zuɣu ka j sabira.

Gana jintoriba duu ka tiivi nima ayi tabiya ka ninvuɣu piɛla ayi ka bɛ be tiivi nima maa puuni ka gana filaaki ka di tabi jintoriba maa duu ka kamara nima zaɣa sabla ka di ʒɛya n ŋmahiri jintoriba maa.

Piibu piibu ka paɣaba mini dabba niŋda ka ŋun vooti maa zaŋdi niŋdi adaka zaɣa vakahali ni ka ye daliya woɣinli ka binsabinli koɣali daliya maa ka pam o zuɣu n zaŋ bahi o nyaanga.

Daa soli zuɣu ka kobiaɣu doya ka Niriba chana ka so nyaɣi baaji sabinli ka so jinjiɛm sabinli ka so mee paɣi o ka gbibi pipa piɛlli ka so ʒɛ loori ʒee gbini.

Palli zuɣu ka paɣaba mini dabba zaya n gbibi bɛ gorim baaji nima n chena gorim baaji nima maa sheŋa nyɛ zaɣa sabla ka so naan ye daliya piɛli ka nyaɣi baaji sabinli ka zaɣa piɛlli piɛlli gabili.

Salo m be bayaɣati ni bɛ mee galisiya pam ka maʒini zaya ka so kuri maʒini maa gbini ka ye daliya ʒee daliya ʒee maa di luɣuli ni ka zaɣa sabinli biɛni ka pili zipiligu ka kurum ni o kpuɣi dalibila.

Moɣuni binkobri yoniɣi ni buntaansi ka loori ʒɛ bɛ sunsuuni ka so ʒɛ m baɣi loori maa ka ye daliya piɛlli loori maa nyee nyɛli zaɣa sabinli ka so ʒi loori maa puuni.

Gana jintoriba duu paɣaba mini dabba n zaya sheba yela niɛn piɛla boɣuwaɣala sheba ye binŋmahi ka sheba gobi chinchina nima ka bɛ zaa niŋ nye'pobrisi ka sheba ye daliya buluu nima.

Silimiin tumtumdiba ata n zaya ka gbibi takari piɛlli ka dabba nyɛ bibaayi ka paɣa nyɛ zaɣa yino ka ye daliya yelo ka pili zipil yelo ka so jinjiɛm waɣinli ka zipil yelo pa bini tam binshaɣu zuɣu maa.

Ŋarima m pa kom zuɣu kom maa miri yili woɣala ka jirambisa nima maa shɛŋa nyɛ zaɣa piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣa ʒɛhi ka miri moɣu.

Bihi ayɔbu n diɛmda sunsuuni dino maa ka o gbibi zuli o nua ni ka zuli maa nyɛ zaɣa piɛlli ka bɛ gobi chinchina ka so bini zuti ka sunsuuni dino maa ka o piri namda sabla ka piri soɣasi piɛla.

Wobri n laɣim na n yi nyuri kom ka mori pampa kom maa zuɣu ka silimiinsi duhi bɛ loori piɛli na n ti zaya lihiri ba ka tia za m miri loori piɛli maa.

Gorim duu paɣaba mini dabba n laɣim na ka Sheba naanyi gbibi baagi nima ka baagi nima maa shɛŋa nyɛ zaɣa sabla ka naan ʒiya ka zaŋ o nuu niŋ o jinjiɛm ni ka bi'so mi naan nyaɣi baagi n ŋmaligi n lihiri ba.

Tamale matuuka duu kashabi chani ni biti yiɣi, kashabi chana ka nyɛɣi baaji nima, zaɣisabila, kasomi naan bori baaji sabinli ka niŋdi call. n chana, ka so mi naan nyɛɣi baaji sabinli ka be nyaaŋa.ka so mi gba nyɛɣi baaji sabinli ka vori baaji sabinli

Bindirigu dibu shee ka bipuɣimbila ʒɛn n gbibi pileeti piɛlli ka bindirigu be pileeti piɛlli maa ni ka o la n zaya ka yaagi o nyina ka di piɛlli paratete bipuɣimbila maa nyaanga bipuɣinsi ayi zaya ka ye daliya piɛla ka naanyi ʒɛ teebuli gbini.

Doo nachintɛri ka kuɣu zaya ka bodu'karili pa kuɣu maa zuɣu ka kuɣu maa kala nyɛ tampilim ka dufeya ayi tam kuɣu maa zuɣu ka teebuli za di gbini ka gilaasi tam di zuɣu ka anfooni nima ata yili dikpin piɛlli zuɣu.

Gbansabila linjima nima mini Silimiin gbampiɛlli ka gbampiɛlli maa wuhiri gbansabla maa linjima nima maa malifa ŋmɛli ka gbansabla ma so pili zipili buluu ka ŋmaligi li baɣali yaɣali.

Bindirigu dibu shee ka bolifu nima yili zuɣusaa ka bɛ niŋ bini kuroosi pa bolifu nima maa zuɣu ka bɛ yoogi dindoli shɛŋa bahi teebuli nima mini cheya nima n zaya teebuli nima maa n galisi ka binyɛra pampa teebuli nima maa zuɣu ka binwola gba pa teebuli nima maa shɛŋa zuɣu.

Gandammoya nyaanga n yina gbibi dapaɣa ka anfooni tabi dapaɣali maa ka niriba ayi be anfooni maa ni so ye daliya sabinli ka kpa ninkpari sabinli.

Salingbiriba m be bayaɣati ni ka mashina ʒɛnʒɛya ka so ʒɛ zuɣusaa ka ye daliya sabinli ka pili zipil piɛlli ka tabi o shee ka shɛba mi ʒiini taba ka ye daliya piɛla.

Galamse gburiba paɣaba mini daba ka bi bɛ kobɛɣuni ka so gbubi dali bila. ka tookom n niŋdi mashien puuni. ka lihira ka bɛ sa suɣa ka sa ambirela, ka guyanim kohira.

Duu puuni ka tiivi ka di yili dikpin piɛlli zuɣu ka tiivi maa nyɛ zaɣa sabinli ka sikiriti kamara nima nyɛ fibaayɔbu ka nyɛ zaɣa piɛla tiivi maa gbinni ka sipiika sabla ka di pa bini zuɣu.

Kontirata nima ayɔbu n yerigiri ziɣa ka ye daliya yinsi ka pili zipili yinsi ka so jinjiɛm woɣala ka piri namda woɣala zaɣa sabla.

Gorim shee ka Silimiin gbampiɛla kana ti ʒia ka kuɣusi nanyi ʒinʒiya ka nanyi ʒi kuɣu sheli zuɣu ka zaŋ o nuu pa o baagi nima zuɣu ka fooni gba be o nuu maa ni ka o zaŋ o nuu tabi o gbɛɣu ka ʒia gbihira.

Lahaʒibsi lora n ʒɛya ka shɛli nyɛ zaɣa ʒee ka shɛli nyɛ zaɣa buluu ka tiivi bila tam zaɣa buluu maa zuɣu ka di mali gbali sabla ka tom tam bini ʒee zuɣu ka gbampiɛla zaya lihiri lahaʒibsi binyahiri.

kontarata tumtumdiba ka so ʒɛ zuɣusaa ka pili zipil yelo ka ye daliya bila n taɣili daliya piɛli ni ka so jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli ka so mee pa kuriti zuɣu ka lihiri tingbani.

Bihi n diɛmda ka bahiri gabiga ka bihi ayi be gabiga maa ni ŋun be tooni maa o pirila namda sabla ka ŋun be nyaanga maa ka o gba piri namda sabla ka ŋun be nyaanga maa gba bahiri gabiga maa ka o ye daliya ʒee ka bia kanna o sani.

Silimiin paɣa mini Silimiin doo n ʒi kuɣu sabla zuɣu ka toha ayi ʒi bini be luɣu sheli polo shee maa ka loori ʒɛya ka taapooli pa loori maa zuɣu ka Silimiin paɣa maa ye daliya sabinli ka piri namda sabinli ka teebuli be bɛ sunsuuni.

Silimiinsi n chaŋ zuu ni ka jangbini ti do tooni ka Silimiinsi maa ʒi loori maa puuni ka so ye daliya piɛlli ka ʒi kuɣu zuɣu ka gbansabinli ka o ʒi loori maa tooni.

Ripela n-ʒiya ka Silimiindoo kana ti ʒi o luɣili ka ye daliya dozim ka ripela maa gbubi bin piɛlli ka gbubi shikurudurooba ka di kpaa maa nyɛ zaɣ'sabinli ka binyɛra yili ripela maa zuɣusaa ka shɛli nyɛ dozim.

Kontrator nimaa nahi ka be ƶaa pili ƶipili yinsi ka ŋun daari whillbaaro ma ka O yɛ dalya sabilli ntagli dalya bil ni ka gbɛbi whillbaaro ka motor bɛ whillbaaro maa ni.

Yuri ka Sheba guli moɣuni ka yuri maa Sheba nyɛ zaɣa sabla ka so mee nyɛ zaɣa piɛlli ka paɣa vori o ka bɛ pa o gali ka gali maa nyɛ zaɣa sabinli.

Lingima nima anu ka so kolabisi n doya ka naanyi zaŋ o nuhi m muɣi m maagi o ni n zaya ka silimi o zuɣu ka so naanyi teeigi o gbali m bahi na ka tihi ʒɛnʒɛ bɛ nyaanga

Silimiin gbampiɛla mini gbansabla n ʒia bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka so zaŋ buku pa o gbaya zuɣu ka so mɛɛ gbibi fooni n ŋmaari ba ka so mɛɛ ye kootu sabinli ka gbibi laaputopu ka so mee gba ye kootu sabinli ka gbibi buku ni peni.

Palli tumtumdiba m be yaɣali tumda ka tipa nima ayi be boɣali ni ka so be tipa nima ayi maa sheli puuni ka ziɣa be tipa nima ayi maa puuni palli maa yaɣali ka lora nima ayi chena loori sabinli ni loori piɛli.

Gbampiɛla m ba laakumi paɣaba mini dobba m be deseti ni ka shɛba naanyi nyaɣi baagi sabla ka so naanyi nyaɣi baagi piɛlli ka so naanyi bobi bini piɛlli ka ʒi laakumi maa zuɣu ka so mi naanyi chɛni tiŋa n doli ba ka bobi bobi bini piɛlli ka gbibi namda sabinli.

Kuɣusi ata n za duu ka di kuushini nima nyɛ taampilim ka anfooni nima ayi yili dikpini piɛlli zuɣu ka santa teebuli ka di zaya ka binyera pa santa teebuli maa zuɣu ka dufeya ayi ka di doya tingbani.

Silimiin gbanpiɛlla n zabri jina duu ka so naanyi teegi o boɣu nyɛri so zuɣu Silimiin gbampiɛla maa shɛba ye kootu sabila ka daliya piɛla be kootu sabla maa puuni mashina nima n ʒɛnʒɛya ka takari piɛla pa mashina maa gbini.

Silimiinsi loori bihi diɛma paaki loori bihi maa nyɛla dibaayɔpoin ka sheba be loori bihi maa tooni ka gbibi tuuta ka di nyɛ zaɣa vakahali ka ye daliya sabinli.

Gbampiɛla polinsi mini sabiila n zabra ka sabiila maa zuɣu ka binpiɛlli paya ka o gbibi bini sabinli o nuuni polinga maa mini sabiila maa ka so mii naan zaya n ŋmahiriba Anfooni nama ka gbibi fooni o nuuni ka kpa ninkpari piɛlli ka pili zipili sabinli.

Paɣaba anu n ʒe sola gbini ka ŋun be nyaanga maa ka o gɔbi chichin 'ʒee ka daagi o zabri pa ka zaŋ bini pa o boɣu zuɣu ka ŋunbala maa mee ʒɛya n teegi o nua n niŋ ka o yen zaŋmi pa sola maa zuɣu ka Sheba mee pun zaŋ bɛ nuhi n gbahi li.

Duu puuni ka kuɣusi ʒɛya kuɣusi ata ka nyɛli zaɣa ʒehi ka santa teebuli ʒe fi gbini ka tam bimi zuɣu ka bini tam santa teebuli maa zuɣu ka nyɛ dibaata dibaayi nyɛla zaɣa sabla ka dimbala nyɛ zaɣa piɛll ka tiivi tam tiivi sitandi zuɣu ka deki be di gbinni.

Jintoriba duu ka nirabaayi ʒɛya ka ban kpalim ʒiya ka yino ʒɛya diri fiila ka teegi o boɣu ka yɛ kootu sabinli kootu sabinli maa puuni daliya piɛlli biɛni ka lo tai ka niŋ ninkpara

Gbansabla toondaan nima anu ka bɛ tiri taba nuu niriba ayi ti taba nuu ka ye kootu sabla ka so jinjiɛm sabla ka yino maa zaŋ zipilgu n zaŋ kpabi o puli ka ŋunbala maa lara ka bɛ kootu nima puuni ka daliya piɛla biɛni.

Silimiin gbampiɛla anahi n kpuɣi loori n kpɛ yɔɣuni n zaya lihiri wɔbgu wɔbgu maa baripam ka mali nyewoɣinli ka silimiin gbampiɛlli so ʒi loori maa nyee zuɣu kuɣu zuɣu ka kuɣu maa gbaya nyɛ zaɣa sabla.

Galamse gbiriba noli dobba ka yino ʒɛ maʒini gbini ka teegi o nuu n gbibi maʒini maa ka ye daliya buluu ka so jinjiɛm waɣinli ka piri namda sabinli ka yino mee tam kunkuni zuɣu ka ye daliya piɛli ka so jinjiɛm ŋmaa ka tamya n lihiri ba.

Paɣaba mini dabba m be bohambu duu ka niriba ata ʒɛya n lihiri kompita puuni ka so zaŋ o nuu n tiriti kompita maa ni anfooni shɛli din ʒɛya ŋɔ ka so mi naanyi teegi o bɔɣiri n dihi cheya maa ka ye daliya sabinli ka kompita tam teebuli maa zuɣu.

Daadama m pɛbri kikahi m be palli zuɣu ka so be bɛ tooni ka to ambilada palli maa zuɣu ka bɛ boogi bini piɛlli ka bɛ zaa pili zipili yinsi zipili yinsi maa ka bɛ boogi bin'sabla n koɣali li.

Silimiin gbampiɛla n tam amonkaa kurili zuɣu ka gbibi bɛ ya tuuta dibaayi zaɣa vakahali zaɣa sabinli zaɣa ʒee ka so ye daliya piɛlli ka so jinjiɛm piɛlli ka kpahari o nuhi.

Musulin nima m puhiri jiŋli ka Sheba ye niɛn piɛla ka shɛba ye niɛn sabila ka Sheba pili zipil piɛla ka Sheba ye niɛn ʒehi ka bɛ tam sajaada nima zuɣu m puhiri jiŋli maa.

Dabba ata n za m baɣi kom ka dabba ayi ka bɛ ye daliya ʒehi ka bɛ so jinjiɛma ka do'yino ka o pili zipil sabinli ka nyaɣi baaji sabinli ka gariti ka di ʒɛya ka gariti maa zuɣu ka binyɛra pa taba zuɣu .

Amarka gomnanti yina chɛna ka shɛba ŋmaa zɛya lihiri o ka loori nim bɛ o yɛanga ka sa tuuta nima ka shɛba du n tam Amarka gomnanti loori maa zuɣu ka aro shɛli kpa gomnanti loori maa ka shɛba manyi saluutiri gomnanti maa.

Buɣum tuma niriba ayi m be kontina ni ka pili zipil piɛlla ka ye daliya buluu daliya buluu nima maa nyaanga ka di koɣali koɣali ka di boɣari gba tom koɣali koɣili ka ʒɛ tiranfoma gbini.

Ma mini o bihi n diri bindirigu ka ʒiya ma yɛla chingoŋ kala ka pili zipiligu ka bihi ayi n ʒia m baɣi o ka bi'kurili gba bɛ sunsuuni ka gbibi siliba ka so mi be bia maa nyaanga ka gba gbibi siliba n tam o gbaya zuɣu.

Loori dozim n kpuɣi niriba mini niɛma n chena ka so na mori ni o duli loori maa tooni ka bɛ koɣali li binsabinli ka so ʒɛm baɣi loori maa ka lebigi o nyaanga kpali ka gaɣa dibaata ka di nyɛ zaɣa dozim m be di tooni.

Meensa nima n tumda bɛ mɛrila gooni yino maa pili zipili ʒee m pa kapu zuɣu ka ye daliya woɣinli ka su nusuriti ka leebuli ʒee tabi gooni maa.

Bi'dibsi mini bipuɣinsi m be bohambu duu ka bidibisi ayi ʒi m baɣa taba bidibila sabinli ni bidibila ʒee ka bidibila ʒee maa ʒi kompita zuɣu ka ye daliya buluu ka bidibila sabinli maa ye daliya sabinli ka miri kompita sabinli.

Varanda ni ka kuɣu ʒeenda ka di zaya ka teebuli za di sunsuuni ka mali zaɣa sabla kuɣu maa gbinni naba maa nyɛla zaɣa sabla ka filaawa nima be zuɣusaa ka nyɛ zaɣa buluu nima ka koliba nima yiliya ka bolifu nima gba yiliya.

Dobba ata n duro sitepsi ka ʒiri payi nima ka yino ye daliya piɛll ka toondan maa ka o so jinjiɛm ʒee.

Toha gɔriba n gbaagi moɣani bini ka diri dari ka wuɣi o zuɣusaa ka gbibi kpahi ka so gbibi fooni n ŋmaara ka pooli daɣu ʒɛya ka tihi saya ka tihi maa nyɛ vakaha.